Ha misileza bolla tas beettishe dizay azee egidikko aaho biittay dees ha aaho biittaza nam'u kaththata gidora oogey bishe dizayssi beettes ha kaththatikka baddalla gettettidii xeyssesettettes baddallazssikka huphphezi woykko capezii zoo gidi beettes zookozii cillillo gididi beettes

ha misileza bolla beettizay aazae gizayssa gidikko nu derey gaammu asati go'ettiza go'ettiza miishazappe issinuzakko hessika aazi giitettiza gizayssa gidikko kathata dumma dumma guxineti meettes ha guxineti kathata miza wode nu asati izan pistidi woykko izan lo7ethidi he guxineti hayqqana malanne kathati lo7i suuran diccada mala diccizayssakko

Hayssa mi sileze bolla ta beishin beettishu deyizay aaze gizayssa gidikko asati isipe giiidi kathaza zerishe deettees asatikka be kushen kushen oykkidi kaththaza biitta goyeto biittaza zeerishe dettes biittazikka shurucha malizayssakko izetappe gede guye baggara dumma dumma mithatinne moozeti beettosonna

Ha misile bollan betizay azze gikko zo'iza bitazza woyikko shuchcha malathizza bittazza miththathi dic'ishshe de'etes ha miththathikka milizza danidi eqqidayisa danidi qonc'e gididi betididetes gedde bagaraka qassekka eliya miththathikka bettetes.

Ha misileza tani beyashe betanaw danda'iza aze gizaysa gidiko duma duma mitha putteti toketidi dolizako ha mitha putetika pude bagara qase shiqidi uttida pude hahoza bagara duma duma worane aho mithay betizay qoncceko

Ha misileza bolla beettizay aaze gizayssa gidikko issiadde dizayssi dees issi addezikka bolla xeellishe dees. bolla xeellidi qassi aazi oothize gizayssa gidikkotukke haythe maxishe dees. tukkeyakka qasse ayfezara haythezara keehi wuridayssa bessees.

Hayisa misileza bollan tan xelishin betizays aze gida gidiko na'mu adey betes ha na'mu adeti azi othizo gidaysagidiko na'mu keshezan tuke ayipe maxishe de'etes gede bagara qa tukezika eqon hayithaza cegidi betes

Ha missileza bolla bettishe diizay aaze gizsyssa giidikko maccati ichchashu maccati issippe giididi uttidi bettes ha maccati aazi oththizo gizayssa giidikko doonoza bayizishe dettes ha doonozikka daaro doono giddon adhdhi uttidi geede konttalezan aaththishe deizayssi qoncce gididi bettes.

Haysa misileza bolla ta beyishin tas betishe dizay aze gizaysa gidiko ba deren tophiya asati katha gidi go'etiza utha katha qumatape issinozika hesika utha geteti xeygetes ha uthazika buro dicishe issipe cililishe betes izetape gede bagara qase keshayka woyko qorxayka keshatidays qonce gidi betes

Hayissa missileza bolla bettizay aze gizayissa gidikko nam"u adeti detes ha nam'u adetappe issi adezi be ayfeza bolla manexera woththides nam'atikka hu'eza bolla qofe wothida nam'atikka kushezan qase sate aththida aza gidon eqido gizayissa gidikko giste gidon eqid gisteza oykishshe de'etes

Ero h'i tani be'ishin beetizayi aaze giiko dumma dumma kaththa qommoti dishin he kaththatikka miththa ayffeppe beetizayttakko. Qasse hara baggara daro gidida cora asati dizayssi qonccekko.

Haysa misilexa bolla ta beyishin tas betizay aze gizaysa gidiko issi adey pude bolla salo xelidhe dees ha adecika azi othize gizaysa gidiko tuke ayfe woyko yuke haythe maxishe dees ha tukeyska haythezi woylo ayfezi keeji dhayishe beetes

hamsiliza bollatani esigishin taas bettishe deezay aazay gizayssa gudikko issi adda dizayssi dees haddezikka keehi ufayetishe dees uphezikka iza simbo7akko haddezi qasse issi kushetan zo7o tukke ayfe maxidi kushen oykkides izappe guye baggara qasse dumma dumma tukketi cilil idi betetes

Hayisa misileza bola ta beyishin betizay aze gidayssa goki mithat nun mithape demidda katha qomoti betesi hesika muze geteti xesetes ha muzezika qanxetidi ayifezi issi bolla shiqizi dizayisi betesi

Ha misileza bollan betizays aze gidaysa gidiko na'mu nayiti hametishe dizayis betes itatape qasi gede bagara mithara qashetidayis kesha de'es ha keshazi ayibas gidayisa gidiko utha gizayisa kathaza bollan qashetizayis ha uthaziika daro hayithazi melizayis qonice gididayis betes

ha mishuliza bolla taybeyishin taas biittise aaze gizayssa gidikko maca nayti eqqida ha maca nayti aaze ooththizo gizayssa gidikko muuzey qanxettidayssaza woykko muuze ayfey qanxettidayssaza bayidi bayidi ha kessishe deeettes izatappeka issi macaya keehi miicashe de7awus

gashsha misileza bolla taas beettisho dizay aaziya gizayssa gidikko aaho wolko dalga denbay beettes ha dalga denbazan qasse kaththay beettes ha kaththay aazi geetettize gizayssa gidikko bambare geetetti xeessittes ha bambarezappe gede qasse dumma dumma mithati lanqe baggara beettishe de ees

ha misilizoppe tane beyidi erana dandayida miishay aazi gizayssa gidikko katha qommotappe issinozakko hessika uutha geetettes ha uuththazappe qasse ha baggara buro diccishe deiza moogoti deettes ha moogotikka toketidi diccidi uutha gideettes

Ha misilo zaatay beyidi esgana danda7eda miushay aazey gizayssa gidikko nam7u asati de7ettis ha nam7u asatappe issinezi be huhpheza gullantidii woykko be hupheza qoofes wothidi dees izatappe qasse issin deya kathaza bollan y carko bolla yeggada iza be ashe de7awus

Waysso misiloze bollota biishin taas beettisho deeze aaze gizayssa gidikko mitha geetettizayssa woykko mitha nuni go7ettida mithatappe issinozakoy sikka toke geetettixa hisettes hatu keseska haythazi zoydi beetishinne ay fizikkakka hi cilil ini beettisho deees

hamu sileza bolla taas beettisho deezay aazay gizayssa gidikko issi demba heerazan dumma dumma muzeti aadhdhidi ekkidayssa bessiis ha muzetappe qasse garsa baggara geeshsha biittaynne aadhdhidadhidikka silelo maatati deezayssa bessishu deees

ha misileza bolla ta biishin taas beettizay aazey gizayssa gidikko issinde dizaara de7awus ha7indeykka aazi ooththaz gisayssa gidikko mitha woykko mithappe nu dummiza kaththay dees ha kaththaykka tukke geetetti xeeysettes ha tukkezas ayfezanne haythaza maxashe eqqada de7awus

ha misiloze bollatay beishin taas beettishe deeizay aaziza gizayssa gidikko nu dere gammu asati kaththa qommota go7ettizaytappe nuus dargu aymeza kathatappe issinozakoyssikka aazi geetettize gizayssa gidikko uutha geetetti xeesettes gede baggara gita uuthadideishin ha baggara haaxeti woykko dumma dumma gasho moogoti beedosona

Ha misileza bolla ta beyishin issinde dizaara miicashe de awus ha'indeyaka aazi oththazo gizayssa gidikko kaththaza ha aaththashe de'awus aazappe azan aaththazo gizayssa gidikko issi kontalizappe hara kontalizan ha aaththashe de'awus.

Hayssa musilezo bolla tay be izay aaze gidayssa gidikko hedzdzo asati deettes ha hedzdzo asatappe issi ades eqqidi dees nam7u nayti ziqqi giidi tumoza giddoza harmisho deettes isite harmisha tumozi nos lo7u murta y mana malaqo ha tumozikka yafaran toketidaysse qonca gididi beettees.

Hoyssa misiloza bollata beeshin beettishu deizay aaze gizayssa gidikko issi adde dees heessi addezi be hupheza bolla qoofe wothido dees izaappe gade guye baggara qasse muuzati bettettes ya addezi aaze oykkide gizayssa gidikko mango ayfeta oykkidi izeta ayfeza maxishu deees.

Hamisuliza bolla beettishu diizoy aazio gizayssa gidikko issi aawaaranne issi naara dawus izetappe qass naya miicashe dawus hanam'ata achchenka timatime izan aadhdhiza saaxiney dees biittazappe taas timatimeza gide saaxinezan aaththi shedi eettees.

Hamusilezoppetay beidi es gana dandayaza aazay gizayssa gidikko be hupheza bolla woykkoppe sintheza bolla ayssi adde dizayssi mana xileza wothide kushshezan qasse mobaylo okkidees haddes aazan eqqide gizayssa gidikko cilila maataza giddon eqqide ha beishe dees isaafe gede guye baggara gede aazay bettiza yizayssa gidikko badala kathatinne dumma dumma hara kaththati bettishe de'ettees.

hashso misiliza bolla taybeishin taas bettizay aazaya giyassa gidikko kaththa qommotappe issinozikko hessika maxaaxe geetetti xeeysettes ha maxaxe ekka taybe ishin iisi isi bolla adhidi aadhidi u gancu gan dorid deeizayssi qonca bididi beyttes

Hamisileze bolla tabeishin taas beettishe deezay aaze gizayssa gidikko nam'u asa qommoti geettes haasa qommotikka ito'u asa qommotanne chayna asa qommota geetetti eretettes izitti ta be'ishin mango ayfeza kushshen oekkidi izatappe gede baggar qasse duma duma badalatinne muuzeti eqqidayss qonca gididi beettes.

hayssa mi silize bolla ta be ishin taas beettize aaze gizessa gidikko dumma dumma buro diccishi uuthati deettes ha uuthati haaxoti beettittes mara baggara qasse buro dolettidiboykko izas ussazi toketid dicciza mooqu geetettizayssazi diccishi dees aytikka issi bolla xiliridi beettosonna

Hamisiliza bolla tani beishin taas beettiza aaze gidayssa gidikko nam'u asati deettes hanam'u asatappe issinuzi kaameza bolla deishin issinuzi biittan dees ha kameza bolla do'issazi qasse aaze wottoza gidayssa gidikko muuzi ayfeza kaameza bolla caanidi qasse iza bolla keedi eqqidi dees.

ha misiliza beyidi tani etana dandayida miushati aazuy gizayssa gidikko mithappe nuni ekkiza katha qomotappe issinozakko hessika aazdi geetetti gizayssa gidikko paapaaya geetetti xeeysettes ha paapayaikka issi issineti ayfe kessidayta gidishin issineta bollaka ayfey beettenna izetikka ciril7idibeettosona

Ha assati azzi othizzo gidayssa gidikko saxinezza ba'shenne denthishe dettees saxxinezza giddon aybbi dizze gikko kathi dizzees ha kathaykka azzi gizza giddikko abikaddo gtttettes ayffezi kehi cilizayssa gidishin ezattappe gedebagan dumma dumma harra mithatikka heabikaddottikka betishe dees.

Issi maccashiya ba na'a ba'adda uttadusu sanththe maxxashe de'awusu.guye baggeraka cilliloy diizaysi bettes.

Hayissan misilezza bolla tasi bettishshe dizayi aze Gizayissa giko daro asati kaththa yegishshenne qolishshe de'etees.gassoyikka kaththas yegetidinne woyikko dolanna malanni betazanni izeti yegishshe dizayi qonnicekko .issoyi issueata izeti oththishshe dizayis bettishshe de'es.

Ha missileza bolla tayi beishin tas betishe dizzay agizayssa giidikko goshshanchatakko ha goshshanchati qasse aaza oththishe dizzo gizayssa gidikko goshsha bittazan issi adezi akkapaza oykkidi eqqides issi addezi qasse waraqatta oykkidi eqqides izappe gede baggera hara asati ha goshsha bittazan adhdhidi eqqidayssi qoncce giddidi bettes.

Hayssa missileza bolla ta beishin tas bettishe deizay azze gizayssa giddikko issi adey uttidi des ha addezikka azza giddon uttide gizayssa gidikko sanththata giddon uttidi sanththata maxxishshenne dugge biittaza beidi izzi uttidi deizayssi qonccidi bettes.

Ha misilezani bolla tasi betishe dizayii aze gidayissa gidikoassati gashe nayit eqi deyisi betesi ha assayi ayi ithize gidayisa gidiko issi adeyi mitha woyiko katha tokishe desi ha utha mogishe deyesi izika loyi murutana mala xesetan loathi madesi

Ha misilezape ya beyada erana danda'ida miishi aze hozaysa gidiko asati issipe gididi de'etes asati azi pthizo gizaysa gifiko saneza oykido kathaza yegoshene qolishe de'etes izeto ozan yegiza bittazika yafaretida bittako izetappe issiniya macako heaviyaka hu'rza bolla kope wothadus

Ha misilezan bollan ta be'ishin tas betizays aze gidaysa gidiko daro goshachati de'etes ha daro goshachati bittaza goyishenee issoy isara eqidi dizayis qoniceko eti goyiza azase gidikoka eretina ixikika oge basidayisa malo agena

Ha misileza tavezigada xeelishn tas beetishe dizay aaze gizaysa gidikoni issi Adey dizaysi meheta woyko boorata goyishe Des, ha booratika biitazi azi malize gizaysa gidikon shuchu maliza biitaza goyishe Des, izetappe gede bagaraka qase dorsati de'etes, ha dorsatappe gede bagara qaseka asa keethatika beetesi.

Ha misileza bolla ta beyishin taas beetizay aaze gizaysa gidiko,daro asati deetees. Ha daro asatika issineti issineti uutha moogo ekkidi bidiranas ekki efishe deetees. Izetappe gede baggan qasse mir ththatinne muuzet,asa soyka dees.

famosuloza tani ezgidi xeeli shin taas beetti shudo izo rozoy gizaysa gedikko issi naa dizayssi boratara biittaza goysh dees hanazappe gede baggara izi goyo gadezi zo7idi ekkishin izo goyona gades othetidi woykko maatati izate ila cililidi beettees

ha misiloza bolla beettixay aazey gizayssa gidikko issiy addey nam'u xurqappe woykko nam'u kaallo oykkidi booratan biitta giyishe dees ha booratikka issinoz boroqo gidishin issinozi zo'okko boroqozikka karethakko

Ha mishilaza bolla ta be ishin taas beettishe deizay aazi gizayssa gidikko daro asati ooththo ooththishe de eetes aaze ooththizo gizayssa gidikko baadhdho geetettiza kaththaza giddon ziggi gidi ha kaththaza lo'athishenne ishalisishe deizayssi qoncekko izatappe gedey waggara qasse dumma dumma me doosatinne mithati issife gididi deizayssi qoncekko

hamsiliza bolla beettiza aaze gizayssa gidikko he heedzdzu asati deettes he heedzdzu asatikka sineti sineti uttidi mitha puoteta tokkishenne ishalisi shedettes izata achchen qasse izara he mithata haaththe ushshiza jarkanetikka uttizayssi qonca gididi beettees

hayssa misiliza bollo ta beishon taas bettisho deezay aazar gizayssa gidikko issiyade dizayssi booratan biittaza goysho dies he isi gohiza biittazikka shuchcha malizayssanne karetha maliza biittata kathata izan zeerana goysho dees

hayssa misilezatay beishin taas beettiza aaze gizayssa gidikko asi baynda shin so medoosati eqqida ha so medoosatikka asi baynda goyisho deettes nam7u soola gididi gede baggara qasse issi mizeya berka eqqadus

ha misilezan bolla beettiza aze gidayssa gidikko aho denbaz dees ha aaho denbazin daro asati kayeti eqqida aazi oykkido gizayssa gidikko uutha moogo oykkidi ubbatikka ha be isho deettes.izetappeka gide baggara dumma dumma uuthatinne mithati beettosona.

pamsiloza bolla taas beettisho deezay aazaya gizayssa gidikko daro asati shiqidide ooththi shodettes aaziy ooththi shodeza gizayssa gidikko mithaza qanxidi qanxidi mitha ayfeza yeggishshodettes ha mitha ayfezi qasse nuus katha gididigo izayssakko izikka mouse geetetti xeesettes gede baggara qasse paapaayaykka eqkidayssi qonce gididi bettishe dees

Hamsiloza ton es gidi xeeliza wode taas bettihe deezay aazay gizayssa gidikko asati izan eqqidi issoysara ha haasayizayssa bessees haasatappe issi addezi ba hupheza bolla qoofeza woththidi bek kusheza idimmidi deezayssa bessees izetappe gede guye baggara daro mithatikka deezayssa bessees.

ha misiliza aaho denbay beettes ha dembaza giddon qasse dumma dumma shuchchati de'ettes ha shuchchata giddon qasse nam'un boodati goyshe deettes ha nam'un boodati qasse asi baynda berka goydayssi qonce gidishin gede izetappe sinthe baggara qasse dumma dumma xilila mithati bettishe de'eettes

Ha misileza bolla beettiza yaazey gizayssa gidikko nom7u borati waaxishe dees issi addezi go7era beettonaa gido qoqamikokka iza waaxishe deizasse qoncikko haboratappe issi boradas kaccezi adussa gidishin issi neras qasse guuthu gash ekkees izeti gohiza biittazikka shuchcha maliza biittakko.

hayssa misileza bolla ta be7ishin beettiza aaza gizayssa gidikko aasati issife shiqhidi kaththa ayfeza maxida he maxetida kaththaza qase saaxinen saaxinen baishe deettes izetikka izappe maxiza bessas gede beettishi dees dumma dumma mitha qomote gede baggada beettosona

amisileza bolla bietti shudezay aazayi dizayssa gidikko asati ooththo ooththana bishenne hoy ooththana ooththozappe simmidi eqqidayssa bessees gaasoyka iziti kushin oykkidayssazi ooththo minshawakko zaapa garepizayssafi oykkidi issipe eqqida

hamsilezappe tay beyidi erana dandayida miishaaazay gizayssa gidikko daro kathati beettettes ha melida kaththaza asati issoy issowara maxishe deettes woykko cakishe deettes izetappe issinazi baacan maxishe beyizayssi qonca gididi beettes gede baggara qasse soome doossa miizatinne dumma dummara me doosatikka maataza mishe dizayssi qonca gididi bettishe deees

ha misileza bolla ta biishin beetti she dizay aaze gizayssa gidikko heedzdzu asati deettes a hedzdzu asatikka ooththi she deettes aazi ooththishe de izo gizayssa gidikko tumoti lo7o murta immana malanne izeti lo7o ayfayfana mala izeta giddoza harmishinne izeta hodishe deettes.

Ha misiloza bolla beettishe deezay aaza gizayssa gidikko issi macaya dawus ha macaa qaazi ooththazi gizayssa gidikko sansaza uttada maxashenne xayfashe de'os sansazikka keehi ciliridi denbazan beettees gede baggara dumma dumma bessatinne dhoqasohoti beettosona.

haysso misiloze bollota biishin taas beettisho deezay aaza gizayssa gidikko phissi na dizaaga be naaza zokkon ba7ada uttada deyawus aazi uthazu gizayssa gidikko santhi haythaza maxasha de7awus nayeppe gede baggara qasse umanuma boyetinne muuzeti de7oyssikka qonce gididi beettes

Ha misilizapfetay beyidi erana dandayida miish aaziya gizayssa gidikko asati issi bolla shuuqidi deettes ha asati aaze ooththido gizayssa gidikko mithaza giddon ziqqi giidi ubbaykka ooththishe deettes gido attin issi addezi be kushe zagede piddihistidi aayehe'o mithaza woykko akafaza worsose deettes ha asatikka daro mitha giddon ziqqidi ooththishe desayssi qoncikko

hayssa misilezo bolla tayfe hishshin taasbettishe deizay aaza gizayssa gidikko issiyade dizayssi kushezan xulqafe oykkides ha xulqafeza azasa oykkide gizayssa gidikko be izaara gohiza boorata izaara shoccishe dees addesi gohiza biittazikka shuchcha maliza biitta gidishin ha booratas kamedhozikka karetha malakko.

Hayssa misiloza bollata beishin geettiza aaza gizayssa gidikko dumma dumma shuchcha maliza biittazan eqqidi issi addezi haaththa baacishe dees ha haththazikka aazas izi baacizakkone erettenna addezaska huphesi bo'atizayssa gidishin izi izara baacizayssaka akafa geetetti xeesettees

hayssa misileza bollan issi adde dizayssi nam7u boodan goyshe diis ha boodatikka mente malizaytakko gaasoyka isetas huphezi booththakko medhozikka booththakko kaccezikka keehi gitidi ekkees

hamsuleza bolla beetti shuddezay aazey gizayssa gidikko issi inda dizaara eqqada miicashe dawas ha7indehekka afe lamayadus afa laymaada qasse bollara ba asheza bolla iza nu ooso oththiza meesha akafa geetettizayssaza oykkadus izaappe qasse gede baggada dumma dumma karetha biittati beettosonna

Ha missileza bolla tas betishe dizay aze gizayissa gidikko Issi kaammey dizayissi des ha kamezas sinththe bagan qase boththa woyikko cuwa bittay de'ishin ha cuwa masatiza bitta izi goyizenne wanizenne eretibena izape ha qase bagara dumma dumma kaththati dendida besay de'izayis qoncekko

Issi dozerey dees,guye baggarara giita goomay dees

Haysa misileza bolla ta beyishn betizay aze gizaysa gidikon doyzore geteti xeysetetesi, ha doyzoreyka aazasi nuna maadize woyko aazi go'ize gizaysa gidikon nini wayetona nuusi nu wolqappe daro gididaysa nu Metota nuusi polanasika ogeta oothanasi , katha biitata nuusi goyanasi madizaysako

hamsilezan beettiza aze gizayssa gidikko aaho dalgay woykko denbay beettees ha denbazanka dumma dumma shuchchati deizayssa bissiis ha shuchchata qasse bezorezi goyshenne ooththishe deizayssi qoncekko iza giddon asatikka aadhdhi diyadhidi ekkidi deizayssi keehippe beettishi deees

famsileze bullo ta beeshin beettishe deeza aaza gizayssa gidhakko issi doyzor dizayssi denba biittaza goyisho diis izi goyiza biittazikka goyonna biittazi nam7a keidi erites izapfe qasse gede guye baggara dumma dumma micthati denbazankka dhoqabessadan beettizay qoncekko

ha misilizo bollo beettizoy azzuy gizayssa gidikko denba heeray beettis ha denba heerazikka kaththay izan goyettani oykko kaththay izan tokettana hoykko zerettana mala goyettidayssakko aason goyete degizayssa gidikko ha doyzorezi iza goyshe deeizayssi qonce gididi beettishe dees

hamsilezappetay beedi erana woykko xeelidi erana dandayida miishay aazay gizayssa gidikko demba biitta dees ha denba biittan issi baggazi qasse baaseti she dezayssi bessees izakka baasi she dezay aazay gizayssa gidikko dozoye gede baggara baasishe dees bude baggara qasse dhoqa bessatikka beettishin he dhoqa bessatan dumma dumma mithati dizayssikka bettishe deees

Amisiloze bollo ta biishin taas bettishi deza aaze gizayssa gidikko daro doyzoreti issippe yafalan gididi biittaza ooththise ooththike woykko dembaza giddon goyshe deettes izatappe gede guye baggara qasse daro mithafwoteti dolidi beettizayssi qancekko.

Ha misulize bollo daas bettishu deze aaze gizayssa gidikko adinbazan oykko aaho bessazan eqqilidees izikka aaze geetetteze gizayssa gidikko dozoore geetetti toyssites ha dozoore zikka nuus oge oothchanas maaddizayssa kaththa nuni izan izadana melane tokkano mala biitta goyanas maaddizayssakko.

Ha misileza bolla beettisho deze aaze gizayssa gidikko issi adde dizayssi ha eqqidi beisho dees haddezi kaaze wothe gizayssa gidikko afappe be giddon ekkidi nuus pooo immize woykko nuus po7ana dandayza solero geetetti xaysettizayssadi dees.

hamisiloza bollatan bei shintas beettizay aazaa gizayssa gidikko doyzorezi biittaza gonsho dees goye boggara woykko izi goochchiza miishazi aaza ooththizi xura kessidi biittaza gonsho dees izi goyiza biittazikka shuchchara walakettida biittakko

Ha msiliza tani beishin dalga denbaybeettes ha denbazan qasse heedzdzu dozooreti deettes dozoreti aazotho gizayssa gidikko biittaza baasishe deettes dozoreta bolla qasse itopheya baynderay issineta issineta bolla beettizayssi qoncekko.

Ha misileza bolla beettishu dezay aaze gizayssa gidikko daro asati issi dembazan shiiqidi eqqida ha asatikka ba giddozan mashineza wooththida ha mashinezikka aazi woththiza issi gizayssa gidikko maatay diccishin iza buuciza mashinekko.

Ashsha misileza bolla beettishe deezay aaze gizayssa gidikko issi mashiney dees mashinezi qasse aaza unthishe deeze gizayssa gidikko badalaza unxishe dees ha badalaza gede baggara ciisha mitatinne daro mithati issi bolla dezayssa bissis ha mithata gaththen qasse buxara kamettida nam'u keeththayqqa beettishe deza issi qonchekko izape ha baggar asati kafigidieqqida.

hayssa misiloza bolla beittiza awazoy gidayssa gidikko dumma dumma kaththa qomoti issife gididi deettes ha kathayka badalati dumma dumma hara kathatikka beettettes ha kathata achchin addezi qasse kaameza laagish dees gode baggara cirillo mithatikka eqqidayssi qonce gididi beettes

ha msileza bollata bi7ishutas beettiza aaziya gizayssa gidikko isshi duuzoori dizayssi dees hayssi duyzoori dizayssazi qasse balalay unxettida biittaza goyshe dizayssi qoncekko ha duzorezappe gede guye baggan qasse melida mithati ekkidayssi keehipe beettishi dezayssi taas ha7i qonce gididi diees

Ha misileza bolla ta beyishini duma duma gashe nati utidayissa bessesi ha gashe nati qassi izata sinithani kathati qashetiqasheti utidayissa nessishe desi ha kathatikka timatimeti muzeti duma dua harazi karitone gidoni dizayitaka besishe deyesi

Ha misileza bolla beettishe dizay aaze gizayssa gidikko miththappe beetiza kaththzakko. He miththappe beetiza kaththazi issi bolla oyikketidi de'iza woykko meetettizayssakko. Hessikka muuze geetetti xeysetees. Ha muuzez tay be'ishin keehi kaxxidayssanne keehi maanas gakkidayssa bessishe dizayssi qoncceko.

Ha missile bolla ta beyashshen macati woyikko ayeti issippe gididi yishshe detes ayetikka afalan bena xaxeti mayida izetikka azi oththizo gizayissa gikko hareza bolla woyikko hare gareza bolla kesidi canishshe detes azi canizo gizayissa gikko kaththaza kuntalera canetes

hayssa misileza bolla ta beishin taas beettizay deezay aaze gizayssa gidikko issi dhuma bessay dees ha dhuma bessazan qasse issi ade dizayssi kaththaza bayidi hametishe dees izikka gatsera eqqiday kaththaza bolla woykkoo kontalen eqqida kaththaza bollakko addezi aazi kath bayiza gidinka eretibenna.

hamisuleze bolla ta biishin taas beettizay aazey gizayssa gidikko gede baggara kaththay woykko kaththati izan shiiqiza banke geetettiza malatay beettes ha baggara qasse nam7u addeti eqqidinne eqqidayssinne ziqqi gidayssi kathaza biittazappe shunkuteza hara madabaradan woykko kontalezan aaththishe deettes hara baggara qasse muuzetikka keeh ufaysizayssi qoncekko

Ha missileza bolla betishe dizayssi aze gikko daro kaththati issi bolla shiqidi dizayssa beses . Ha kaththatika aze

Ha misuleza bolla nam7u asati beettishe deettes ha nam7u asatappe issi naya indo gidishin issineze addekko hayddeokka afadan bena may7ada deawus qasse addes aaze woththie gizayssa gidikko issi kontalezappe hara kontalezan kathaza xaasazala ha makishe deees.

hamsiliza bolla tabeishin taas beettishe deezay aazuy gizayssa gidikko xora asati issipe gididileettes haasati asi ooththuzo gizayssa gidikko kaththaza issi bolla keelishe deettes ha kaththazikka kontalen dehidi aaziya geetettizayssa gidikko eretibenna

ha misileza bollata beiqitas peetif deze aaze gizayssa gidikko oyddu asati miicishe deettes ha oyddu asatappe nam7ati qasse aaze oththuzo gizayssa gidikko santhe oykkida nam7ati qasseza awukado ayfe oykkida izetappe nam7ati be qodhezan isi aazi yeggi dishin issinozi qasse zoyo maydi issinozi be hupheza bollaka qof woththides

amisilize bolla ta beishin taas beetti shi deza aazi gidayssa gidikko issi inde dizaara uttada mecashe dawaus he indeyakka be hupheza xiel7ogose qachadus hara baggara qasse deexo minxiza meishabe sinthen wothadus ha baggara qasse issi asi dizayss wakko issi ado dizayssi izas ushshaza immisho deees

ha misuliza bolla taybe7ishintas beettiza aaziza gizesse gidikko gede baggara daroo asati deettes gido attin he asatappe qasse ha baggara issi aaya dizaara benaaza idinmada eqqadus haayeykka afa lamaydus izapaqa gede baggara qasse daro katha issi bolla shuqid de izayssa qance ko di bessees

hayssa misileze bolla ta be7ishin taas beettishe de7izay aaze gidayssa gidikko daro naytinne daro asati issipe gididi di7o hissa bessees ha nayti aaziy oththuzo gidayssa gidikko kaththaza kontalezan caanidi hareza bolla kessidi deettes izetappe issi naazi bolla kaydi uttidi harezan caanishe deettes

Ha misileza ta beyada ezigana danda'day aaze gizaysa gidikon aho dembazan zeretidd dicishe diza kathatako. Ha kathatika badalatanne badhota getetes. Ha badalatanne badhot yafaran toketin iza gidon issi adey dizays adhi eqid Des.

Ha missileza bolla tasi bettishe diizay aaze giiko kaththsti buuro zerettidi ciililan diccishe woykko harmma gakkidi be ayffeza buro kessishe de'es ha kaththaykka giistte getteti xeyssetes qasse daaro assati hammetishe diizayssika qonccekko.

Ha misilezan beetizay aaze gizayssa gidiko kaththa qommotappe woyko nu dere gaamo asati al'o kaththa geeteti xeysizaytappe issinozakko hesika gaashe geetetti xeysetees ha gaashezika melidi caketana gakidayssi qoncce gididi beetes.

Ha misileza bolla beetishe de'izay aze gizaysa gidiko duma duma mithati gede guye bagara beetishin ha bagara qase issi addezi de'izaysi pooxazara bena mayidi woyko pooxazara bena qachidi aazi oothize gizaysa gidiko badala mithayo pooqishe dees ha badaliyaka eqon eqdqda woylo eqon kaxidaroko woyko melidaro

Ha misilezappe tayi be'idi erana danda'ida miishshi aaze gizayssa gidikko gede baggara boyeti deettes. Ha boyetappe qasse ha baggara issi inddiya be na'aza ba'ada uttadus. Aazi ooththazu gizayssa gidikko sanththaza giddon uttada sanththeza maxashe de'awus. Sanththezikka yafaran gede tookitidi bidayssi qoncce gididi beetteshe de'es.

Haysa misileza ta be'ashe tas betishe dizaysa aze gizaysa gidikko Issi indiya de'eawus ha indiyakka aza gidon eqade gizaysa gidikko katha gidon adha eqadusu ha kathaykka badala getetidi xeysetes badalazikka buro toketidi dicishe de'izaysi qoncekko

Ha missileza bola betishe dizay aze gizaysa gidiko nam'u besan kethati de'etes ha kathata gidon qase aho woyko dalga oge bidaysi des ha kathatika aza getetizo gizaysa gidiko moze geteti xesetes izetas haytazika kehi c'ililidi betishe dizaysi qonc'eko .

hayssa misiliza bolla biittiza azuy gidayssa gidikko maca nayti issife shiqidi kathaza kontaleza naathidi iza bolla uttidayssa bessees hizaappe qase gede baggara booththa biittaynne bolla biittay deizayssi qonca gididi beettees

Hamshiloza bolla beettishu deza aaza gizayssa gidikko dumma dumma kathati bettetes kaththatinne izata nuni kathata mal7isidi miza mithafe beettizaytikka bettisho detee izata giddon qasse issiyade dizayss gidi izata bayzisho dees ha kathati maketidi dumma dumma kontaalezan deizayssi qonce gididi bettishu deees.

Ha misileza bolla taas betise dezey aaziye gizayssa gidikko gede baggara asati deettes. He asatikka bi hudhdheza bolla ubbaykka qoofe woththides. Ha asati aasa giddon eqido gizayssa gidikko katha giddon eqqides. Ha kaththaykka aazi geetettez gizayssa gidikko merchisho bana geetetti xeeseqizayssakko.

hayssa mu siloze bolla beettiza aaziy gizayssa gidikko asati maaran okeza hamettishi dettees ha asatappe gede baggara dumma dumma cilela maatatinne dumma dumma badala qommoti hissipfe gidi dejayssi qonca gididibeettes habadalatappe qas gede baggara mithayka beettizayssi keehi qoncekko

Hayssa misiliza bolla ta biishin geyettiza aazay gizayssa gidikko kaththa qommata oykqo al7o geetetti caysettiza kathazappe hissin odakko hessika garshe geetetti cayssettes hagashshezappe qasse gede dhoqa bessezanne zumaza bolla dumma dumma mithati deizayssaka bessees.

ha misileze bollanta beyshin taas beettishe deezay aaziya gizayssa gidikko buro gakkishe deiza kaththako woykko buro buro cilil7ishe deiza kathako ha kaththaka aazi geetettazu gizayssa gidikko badala geetetta xeesetawus hawadalayppe gede giddo baggara keshaydey kesha giddon qasse buuxara kamettida keeththetikka mithatikka beettishe de'ettes

Ha misilezo bolla beettizay aazoy gizayssa gidikko kaththa qommotappe issinozakko hessika moze geetetti xeeysettees ha mozekka nuus daro goha immiza kaththatappe issinozakko haytay beshin aho dembazon keehi lo'idibeettees.

ha misiliza bolla ta beeshintas beettiza aaze gizaysse gidikko nam7u asati katha bukkiza durqa oykkidi deettes ha durqazaala qasse bukki aggidi kathazi ayfezapf shagettana mula pude carko bolla izeti yeggishe deettes ha carko bolla izeti yeggishe deiza kathazikka gaashshe geetetti xeeysettes

Ha misilezappe taybeidi erana dandayida miishay aazay gizayssa gidikko katha qommotappe issunozakko issika badala geoteti xeesettes ha balalazikka buro tiishe dees gaasoyka iza bolla deiza paashozikka katethara deizayssi eressees haythazikka cilil7okko.

Ha mishilezata beyishin beettizay aho dembay dees ha aho dembaza giddon qasse dumma dumma puteti toketizasoy deees ha puteti toketizasozan qasse keshati izeta shagizayssi dees ha keshata giddon qasse buxara kamettida keeththati deizayssikka a qoanca gidi deees.

hayssa misiliza bolla tabe7ishin beittiza aazey gidayssa gidikko cilillo matati beettes ha cilillo matatikka yafaran toketidi do diccishe deezayssi keehi lo7izayssanne ufaysizayssakko isetappe gede baggara dumma dumma uuthatinne dumma dumma mithati beettizayssi qoncekko

hamusulizo bollota beeshuntas beettifhideza aaze gizayssa gidikko daro kaththata nuni izara mal7isidi maana goyza dumma dumma kaththa mal7isizayti deettes hessatikka aazey gizayssa gidikko booththa kontarenne zo7o kontare dumma dumma ogen aadhphidi boykko makechi uttida suqezen addezi bayzishu deees

hamsuleza bolla beettisho deesay aasa gizassa gidikko heedzdzo asati beettettes ha heedzdzo asatikka ba qoohdheza bolla dunguza yeggida hara baggara qass hupheza bollakka qoofe woththida izatappe gede guye baggara katha qommoy dees he kathaykka badala geetette xeysetes

hamusileze bollo ta beishintas ahu dembazan kaxi shede izay aaze katha gizayssa giddikko moze geeteti doysettes hamozezi ahu denbazan woykko dalga denbazan beettizayssi qoncekko ayfetikka buro tiyonayssa bissees

Ha misilizappe taybeedi etana dandayida meishay aazay gizayssa gidikko tundere gaammo asas issintho bolla deiza katha qommozappe issinosakko hessika uutha geetetti xeeysettees ha uuththayka besuussazara gididi ha'i aadhdhidi aadhdhidi eqqidayssi bettishe deees

hamusuliza bolla taybi7adayssi aazir gizayssa gidikko phissinde dizaara be kosho geede issi kursela piddisada katha giddon aadhdha eqqada ha bey ashi daws ha kaththazikka aazi geetettiza gizayssa gidikko giste geetettes ha gistezikka aho dembazan dalgidi beettizayssi geeshsha gididi beettes

ha msilozo bolla beettishi deezey aaze gidaysse gidikko issi aaya dizaara akaafazara gashsheza densashi de7os woykkolo aathashi de7wos izetappekede guye baggara qasse dumma dumma korqozotinne mithara keexettida keeththati bettishi deees ha7aayeyska guye baggara qase ubpulazan issi bolla shiikida bessaykka beettishi deees

Hamisilezappe tani beyidi es gana dandayida miishati aazay gizayssa gidikko dumma dumma badalati worko kaththa qommota getettizaytappe badala giitittizayti bettetis habadalatikka haythazi cililidi bettihin iteta giddonka dumma dumma maatazi cililidi beettes.

hoyssame silozo bullota beishintas bettishe deezayo aazaz gizayssa gidikko aaho biittazan woykko aaho dalga heerazan kathay diccishe deezayssa bessees ha kathayka kehipe ciliinne lo7idi ufayssiza kaththako aazi geetettize gizayssa gidikko giiste geetetti xeeysetees

Hayssa misiliza bollata beyishin nam'u medhetati beettettes hessika issi baggara uutha beettishin issi baggara asati beettetes haasati uutha biddon dalga ogedizayssasan hamettiti de'ettes hauuthazaska haythazi issi issi haythazi melishe deizayssi qoncekko.

Ha missile bola tasi bettishe de'za kaththatinne duma duma matatinne miththati bettosona ha mithatappene matatappe kaththatappe issinozi boye getetidi xeyissetes hara bagara qase garsara cilillo matatiti bettossona gede bagara qase aahoo miththati issipe gididi dizay qoncce giddid beettes.

Ha misileza bolla beetizay aaze gizaysa gidiko asatinne miththati issi bolla deetes. Izeta ta beyishin gashe mithatinne gita miththati deetes. Ha baggara qasse kaththa biita goyetizaysi deesi. Gede guuthu haahora qasse dhoqqa bessaynne dhoqqa bochey beetizays qonceko

Haysa mileza bolla ta be'ishn tas betizay aze gizaysa gidikon asati detes ha asatassina dizays utid de'es. Nazika utid azi oothize gizaysa gidikon mobayleza beyishe de'es gede bagara qase mithaika de'es he mithaza gidonko asat de'izay

Ha misileza bolla ta beyishini tasi betishe dizayisi aze gida gidiko issi adeyi issi huphe bola donita adezi utidi mitha ushalisishe desi ha mithaka kushera tokishene kushera izi achani bitaza shishe desi gede baggara qassi duma duma asatine kameti eqidayisi qoncce gididi benitishe dessi

Hayssa misileza bolla tani be7ishin aaho woray woykko aaho mithay beettees. Ha mithazas qasse sunthazi erettonna aggidakkoka daro mithati issi bolla de7izayssi keehi qonccekko. Ha baggara qasse issi inddo dizaara eqqada ba guyen qasse geeshsha mithay nam7ay eqqidayssikka keehi beettees.

Hayssa misileza bollan ta be7ishin taas beettishe dizayssi aaze giza gidikkoissi addey dayssi uttidi be ayfeza bolla manaxxire wothidi miiccishe dees. haaddezikka aazi oothize gizayssa gidikko tukke puute dizaaro uttidi tokkishe dees.

Asati issi bolla giididi hamutettes,izeta giddoppe issiniya ay qommoti ekkada bazesha

Ha misilezape ta beyada ezgana danda'ida woyko erana danda'ida mishi aze gikon aho woyko dalga woray issi bolla de'izaysa besses ha aho woylo dalga woraza gidoni ogeti adhidi bizaysi qonce gididi beetishe de'es.

Hayssa misileza bolla ta beyishin bettishe dizayssi aazee gizayssa gidikko hedzdzu addettikka de'ettes ha hedzdzu addettappe issi addezi biittaza kaachchishenne bookishe de'es hedzdzatappe guye baggara uuththa mooggotinne dumma dumma miiththa ciililati bettishe de'izayssi qonccekko.

ha mishiliza bolla taas beettisho deizay aaze gizayssa gidikko daro asati beettisho deettis ha daro asati qasse aazi oykko du gizayssa gidikko mitha puute oypida ha mithayka tukke puute geetetti xeeseteettes ha asatikka issoy issoy be huphezan oykko qofe wochchida be qodhezan qasse dunguza wochchida

ha misileza bolla ta beyishin taas beettizay aaza gizayssa gidikko nam'u asati beettettes ha nam7u asatappe issi ade dizayssazi mitha footeza tokkishu dees ha footeykka abukardopoote malees izappe gede qasse guye baggara uuthati buro dichchishinne dumma dumma cilila mithati beettizayssi qoncekko

Ha misilezoppe tani beyidi erana dandayida miisha aaze gizayssa gidikko daro mithati issi bolla deizayssa woyiko wora bessees haworaza giddon qasse maabaate poolizi ekkidayssa bessees haworata giddon qass hara baggara dumma dumma ogeti dalga woykko aaho ogeti bizayssa bessishe dees

hamishiliza bolla biitti shu dezay aazay gizayssa gidikko daro asati biittaza deettes ha biittaz aazay biitta gizayssa gidikko goshshe guyettiza bessako woykko kathati tokettiza bessako asatikka mithatanne kathata tokkishu deizayssi qoncheko

Ha misileza bolla thasi beththihi dizay aazee gizayssa gidikko asathi shiiqidi ekkizayssa beesses; ha asathappe issi addezi qasse waraqathaza oykkidi de7ees; issi addezi qasse be shqushsheza idimmidi de7ees; issi addezi qasse be kushsheza bolla deniththidi hasayishe de7ees; izathappe issi nayiaya qasse macca gidishin izetappe guye baggara daro miththathi beeththishe de7ees.

Hayissa misilozaptay beyidi tay erana woykko qoppana dandayida miirshe aaze gidayssa dikko nam'u asati deettes ha nam'u asatappe issi addezi qasse biitta san uttidi mith woykko mith pute ushale siishe dees izaappe gede guye baggara dumma dumma ciishatinne mithati beettosona

Hamisiluzappe be editan erana dandayida miishati aaze gizayssa gidikko daro asati gididi issipe eqqida ha asati issoy issora haasayishe dizayti deettes ne issozikka be kushe idimmidaytikka deettes isetappe heedzdzu asati qasse zikki giidi mitha tokkishe deeettes.

hayssa misilezaatay beishin taas beetti shu dezey aaziy gizayssa gidikko aho ogey dees ha aho ogezappe nam7u baggazara qasse dumma dumma mithati maatatinne dumma dumma kathati dietes ha kathatappe issinezi muuze geetette xeesetes qasse ogezachchanka issi adde dizayssazi eqqidi ha be isho deesayssi qoncekko

hamsilez bolla biittizoy aazo gidayssa gidikko dumma dumma woratinne maatati deezayssa bessees hara baggara qasse asati iza biddun hamettishe deettes ha asatikka izetappe issinozi misile densishe dees gede baggara qasse macataranadidara gididi mitha deezayssa achchan issoy issora beettishe deettes

ha misilizo bolla ta beyishin taas beettizay aaza gizayssa gidikko dumma dimma mithatinne asati derittes ha asatappe issi addezi mitha puutoyo oykkidi uttididees gode baggarakka hara asati biittasan uttidi mithata ishalis shedeyzayssi qoncekko

Hamisileze bolla ta biishin taas bettise deezay aaze gizayssa gidikko dumma dumma puteti dulizasonne diccizaso woykko isata ayfeti zeretidi iziti dulizasokko hissatika dumma dumma mithati woykko dumma dumma maata ayfeti zereti dulizayssakko bollara mithara kashettida woykko keexxettida keeththazi doya dizayssazi bettihe dees

Hamisiloza bolla taas beetishe dezay aaze gizayssa gidikko issi addey dees haadezikka aazay oykkide gidayssa gidikko mitha woykko nuni izara katha tokkanaas biitta bookkiza akafa geetettizayssada oykkidees hadezikka itiphiya kawo abi aymede geetetti xayssettees

ha misilosa bolla beettisho dezay aaze gisayssa gidikko daro asati gididi ssippe ekkidayssi beettish bettetes haasati az ooththo gishayssa gidikko mithata giddon woykko maatata giddon aadhdhe ekkida hamitishe dezayssa bessishe dees gade baggara aho mithatinne asa keeththayka beettishe dezayssi qoncokko

Ha misileza bola beettishe deese aazey gizayssa gidikko dedizayssi be koshea woykkidi dees addezi aaze ooththishu ekkida gizayssa gidikko ereto naagikkokka woyqqo izi ekkiday goshsha biitta gidishin izafe gede baggara aafo micthatikke hippe beettishu deezayssi qoncekko

Hayssa msileze bollata biishin tas beetti she dezey aaze gizayssa gidikko daro mithati beettetes ha mithatappe tani eliza mitha izata giddon xide geetettizayssi beettees ha xidetinne taro mithati issi bolla gididi wora gididi beettosona izatappe garsera qasse dembazanka gede oge bishe dezayssi qanca gididi ees.

Hamisilosopetay beyidi erana dandayday woykko xelidi esgana dandaydameshay aaze gidaysse gidikko kameti hametisho deettis ha kametappe gede baggara issi indeya qasse isi aazi ba'ada ha yashi dawus fessafe qasse hara baggara kametappe gede baggara dumma dumma mithatikkadeettis indeyakka gede baggara dumma dumma maatatinne mithati dedeettes.

hoyssomusilozo pollota hesgidi xeelliza wudetas beettishe deezay aazey gizayssa gidikko asati goshsha biittan ekkoyssawoykko goshsha dembana eqqida metishe deyzayssa bissees izatappe nam atikka kume may7o mayda issinozi qasse mithaza tokkanaas biittaza bookkishe de7ees

Ha misiliza tani beshin taas beettishu dezey aazay gizayssa gidikko issi macadizaara biittan eqqadus izaappe qass gede baggara kamettonna keeththay woykko mithara keexxettida keeththa duya dizayssi beettis ha duya dizayssa gas garsera qasse biittazaara meeshettidayssi qonce gididi beettees.

hashsha mishileza bolla taybeshin aho dembay beettees ha aaho denbazan dumma dumma maata qommoti beettosona ha maataza giddon qasse asati ha mettihi de7ettees haasatappe gede guye baggara wolqama michatinne wolqama wotati beettosona ha wodatappe bollara qasse shuboy bizayssikka qonce gididi beettees

ha misiliza bolla ta beeshin beettishe dezay aaza gidayssa gidikko dumma dumma mitha puuteti zerettidi dulizasokko ha mitha puuteti duliza bessezan iray bukkidinne haway awudinne izeta iissonna mala bollara qasse izeta bolla mithara keexxettida keeththay beettees

famisilizo hullata be ishin taas bettishi deezay aazey gizayssa gidikko issiade eqqidi ha be ishe dees haddezikka be kusheza nam7u kusheza wolla oysethidi gede guye baggara qasse izaspe mitha daru mithati cillilidi beettosonna

Hamisiliza bolla ta beishin taas beettisay aazay gizayssa gidikko issi adde dizayssi dees hey addezikka aazandey eqqide gizayssa gidikko mitha puoteta giddon eqqides hamithayka abukadu geetetti xeesi tees izapfe bolla baggara qasse mithan qaxettida qaxetikka beettettes

ha misiliza ta biishin taas bettishe deze aaza gizayssa gidikko asati mitha pooteta ishalishishe de7ettes ha asatikka aazan eqqido gizayssa gidikko shuchchan oosettida ogezan oykko shuchchan oosettida ogeza booththa ogezan eqqida izatappe gede baggarakka dumma dhumma mithati eqqidayssi qanca gididi beettishe de7ees

Ha misileza bolla tayo be'eyshshan tasi be'ettiza aaze giza giddiko, tashe getetida santsappe be'ettiza woyko santseza issi eennde zoko zara tokkashe de'awus. Ha santsazikka aaze getitiza giza giddiko, kathe getittees. Ha kathasikka haytsay metettiza katsako motappe issino zakko.

Haysa misileza bolla tay be'ishshin hezhzhu asati uttidi dettes ha hezhzhu asatika giyan gide attena dumma dumma kaththata bayzishe dettes lemisos izzetappe adezi lometa bayzishe dess gede baggara qasse indet timatimeta doonota dumma dumma tumotta bayzishe deizayssi qoncce gididi bettes.

Ha missileza bolla bettishe dizzayi azze gizzayisa gikko daro asati issi giyazzan shiqqidi shammishenne bayizishe dizzayisa besses izeti azzi bayzizo giiko miththappe bettiza murutatako hessatika miththa ayiffe gidizayitika miththa nu demiza duma duma go'ata blesses.

Ha misileza Tani beyda erana danda'ida mishati aaze gizaysa gidikon dumma dumma santheti lo'i betetesi, Mitha haytheti gidinka beetetesi, gede bagara dumma dumma metetiza kathati issipe gidid cililati , boothati haratika issi bolla de'izaysi qoncekko.

Hamsiliza giddon ta beishu n awutoas biyottifi dezay aaze gizayssa giddukko qathatappe hissinozakko hessika duno geetetti xeeysetees ha dunoykka shagetidi shagettidi woykko maketidi maketidi aadhdhidi uttidayssi qonce gididi dees ha dunozas kamedhozi booththa duno geetetti xeeysetees

Haysso misileze bolla ta beeshin taas beettishi deza aaze gizayssa gidikko nam'u katha qommoti beettettes ha nam'u katha qommoti issinozi afkadu geetettishin issinozi timatime geetettes be saa xinezanka dumma dumma afkaduzi cilila saaxinezan dei shin gede baggan qasse timatimezi dees ise tika awappe beettizo gizayssa gidikko mutha mithappe mortizaytakko.

Hayssi hon siloza bolla bettisho deizay aazaza gizayssa gidikko dumma dumma kathati issi bolla shiqidi deizayssa bessees ha kathatikka aazappe muorutu zo gizayssa gidikko mithappe muorutizaytakko izetikka muuzeta lo7ometa donota dumma dumma kathati deizayssa bessisho deees

hayssa misileze bolla ta be7ishin taas beettishe de7izay daro mithappe nu demmiza kaththatakko ha kathatikka nuus keehi go7a immiza kaththa qommotappe woykko mithappe beettiza mootappe issimotakko hessatikka mangoti mooseti abkadoti dumma dumma paapaayatinne harati issippe gididi suretidi de7izayssi qoncekko.

hayssa misileza bollata be ishin taas beettishu deezay aaze gidayssa gidikko dumma dumma kaththa nuni izara mizayssanne kathati beettetes hessatikka oonante gidayssa gidikko bambareti beettettes gede baggara qase sanseti beettetes asa toykka ekkidayssi ne uttidayssi beettetes

Ha msilizappeta beedi elana dandayida miishati aaze gizayssa gidikko issi baggan kahamey beettes hara baggan qasse dumma dumma asati shammishinne bayzishe deettes aazi shammizo aazi bayzizo gizayssa gidikko dumma dumma mithappe beettiza kaththatakko.

hamisileza bolla tani ezgidi xeeliza wode tas beettiza aze gizayssa gidikko nuni katha demmiza woykko mithappe demmiza katha ayfetappe issinozakko hessika afikado papaya mangota dumma dumma kathati issipe shiqidi de7izaso bessees

Ha misilezo bolla beettishe dizay aaze gidayssa gidikko mithappe beettiza katha qommatakko hammitha eqqanuni wostinzo gidayssa gidikko ayfe zammizaytakko woykko uha zammizaytakko isatikka shonkoteti lo'ometi aqadoti paapaayati muuzeti tuma dumma kathati issi bolla shikiri deezayssa bissishe de'ees.

Hayisa misileza bolla tassi betishe dizayi aze gidazi gidikko nu dere mali'o woyiko essa emiza medosatape issi medossakko ika matha gidi xegetesi. He mathazika wula doyi doyi gelise desiko.

Ha miseleza bola ta be'ashe de'ishin tas beetizay aaze giiko nam'u asati deetes.ha nam'u asatika hupheza bola qoobe wothida izzetika kushezan pampaza oykidi issi adezi qasse mithaza oykidi aaho mithaza gidon izzeti utidaysi qoncce gididi beetishe de'es.

Hayssa misileza bolla beeththishe dizay aazee gizayssa giikko issi indde dizaara eqqade he inddiyaakka sharbbeza xaaxada dizayssa gidikko dumma dumma ciishshatha giddon eqqada ciishshatha booththa konththaaledan maxashe woykko idimmashe dizayssa qonccekko.

Hayisa misileza bollan tan ba'ada esiganawu danidaizays tani qasi eranawu danidaizays azegidaysa gidiko issi aya qachada qasi micashe de'awus azi oyikadegizayisagidiko cisha oyikadus ha cishazika pudhidayisako

Hayisan misileta bolla ta be'ishin tas betizays aze giiko daliga woyiko kehi aho bitazan kathay goyetish dizayisa beses gede hahora borata asati kathaza zeranaw woyiko tokanas goyishe detes

Ha misileza bolla beetizay aaze gizayssa gidiko kathatako ha kathatika maxetana woyko caketana gakida kathatako hessika aaze geeteti guzayssa gidiko banga geeteti xeysetes ha bangazappe gede baggara doyzorezika iza gidon gelidi iza maxishe de'es izappe qase bolla baggara dhoqa bessatinne dhoqa zumati beetishe de'etes.

Ha misileza bolla ta beyishn tasi beyishe dizay aze gizaysa gidikon keeh lo'iza woyko cilil beetiza mitha puuteta gidon asati kesheza ba'idi detesi, ha kesheza ba'izaytappe issi Aya miicashe dawusi ,izetika iza gidon eqida Mitha puutes aazi getetiza gizaysa gidikon tuke geteti xeysetetesi

Ha misileza bolla taas beettizay aaze gidizay gidikko nam7u asati eqqida .Ha nam7u asatappe issiniya macca gidishin issinezi addeko.aazi oothizo gidikko ciishsha pudhdhoza zo7o pudhdhazasaza bollappe miththar duge woththishe deettees woykko ayfeza maxishe deettees.

Ha misileza bolla beeththishe de7izay aazee gizayssa gidikko a matha baggara heezzu asathi beeththees; ha heezzu asathappe issi na7iya macca gidishin he maccakka be huuphe goozethara dawus; nam7athikka ay ooththizo uizayssa gidikko biiththasha bookkishe de7eeththes; gede qassi dalgga woykko haahozan hara asathikka biiththaza kaththa zerishe de7izayssi qoncce gididi beeththees.

hoyssa misilize bolla biittizay aaziy gizayssa gidikko dumma dumma ciishsha qommoti beettosonna ha ciishshatikka karethati booththati tooceti karethati hara hara medhotikka issife gididi eqoyssi qonce gididi beettees

Ha misileza giddon ta be7ishin taas beettizay aze gizayssa gidikko dalgga goshsha dembbay beettes. Ha goshsha dembbazan qasse asati uttidi kathaza zerishenne tokkishe de7izayssi qoncekko. Ha asatappe issi addezi qasse akafaza guye baggan oyqqidegides. Gide aaho woykko hahora beettishin mithati de7izayssi qoncekko.

hamisiloza bullatays beettiza aazy gizayssa gidikko issina dizaara miicashe dawus aaze othashe daazu gizayssa gidikko kushen be ciishshaza oykkada woykko pudhu ciishshaza oykkada ke hipe ufaetays woykkokke hippe galatays giza malataza be kushezan ha bissashe de7awus

hamsileza bolla ta biishuntas biittishe deizay aaza gizayssa gedikko issi nayadizaara mecada eqqade hanayakka be achchiza bissada izaappe gede guye baggara daro cilila ciishati deettes ha ciishatappe pudhoza maxa ekkada kushen ba7ada ha eqqada beaddis

ha msileza giddon tay biishin aaza azate beettizay gizaysse gidikko asati beettosona asati qasse dumma dumma mithata giddonne kathata giddon eqqidi harmishenne lo7athi shide izayssi qonceko ha mithatappe gede baggara qasse dumma dumma mithati woykko wolqama mithati aadhdhidi aadhdhidi ekkidayssi keehipe beettishe de'ees

Ha misilozo bolla taas beetti shu deza aaze gizayssa gidikko daro macatinne addeti issipe gididi eqqida izata achchan qasse izeta sinthen deiza aaze gizayssa gidikko nuni katha woykko aazi katha gidin eroto nayssi kontalezerayssi bolla aadhdhi dish eqidi eqqides

Hayssa mishileza bolla beettiza azey gidayssa gidikko daro asati issife shiiqidi uttida woykko dubbushida ha asata qasse issi naya dizaara izeti wosti oohtho ooththanakkone issi mithay wosti ayfe immanakkone mithaza izeta tamasashe de7awos

Misileze bolla bittishe deezay aazay gizayssa gidikko aaho dumbay deshin ha aaho dumbazan qasse yafaretida cilili ekkiza woykko gita maatati bettosona ha gita maatati yafaran toketidi deshin ha baggara qasse dumma dumma mashinati caanishe deezayssi qonce gididi beettees.

Hoyssa misileza bolla ta beishin deezay aaza gizayssa gidikko heedzdzu macati bettettes ha yedzdzu macatappe nam'u macati idimetidi deettes nam'ati qasse meicisho de'ettes kushen aazaze oykkido gizayssa gidikko zo'o pudhdhu pudhdhida ciishsha haythazakka cililo gididayssa oykkido ideettes.

hayssa misileza bollo ta beyishin beettisho dezay aazay gizayssa gidikko issi adde dizayssi dees. ha adezikka miiththa ayfey oykkishe dees. mithaykka ayi getetaze gizayssa gidikko mango geetettidi xeeysettes. ha mangozaska ayfezi keehi zo'izayssanne hayththazi cililizayssakko.

Ha misileze bolla ta be ishin taas beettishi dezay aaziya gizayssa gidikko dumma dumma woysheppe darittida kayfheti beettosonna ha kayfheti qasse izata chan dumma dumma shuchatikka beetti shi dees ha shuchchatappe puda baggara qasse daro woykko dalga biittazan dalgazazan soozan tukketi ililidi beetti shi dezayssi qoncekko

hayssa misilize bollata be ishin bettishe deeze aazaya gizayssa gidikko daro asati shiiqidi ekkidayssa bessees he daro asatappe issi addezi mitha fuotoyo ishali shiishe dees he addezaska qoodhezan dunguze qashettidi dees woykko dunguzaza yeggidi dees.

Hamsulezappetay beyidi esgana dandayiday boykko qoppana dandayida miisha aazay gizayssa gidikko goshshanchati boykko goshsha biittadan shiiqidi kaththaza tukkishenne zerishenne yeggishe deettees ha asatappe gede guye baggara qasse dumma dumma aho mithatinne dalga mithati issife deizayssi beettees

ha gusuleza bolla beettiza awazoy gizayssa gidikko hano baggara mashiney dees ha mashinazappe qas gide baggara yafaran toketida maata qommati deettes ha maatati keehi lo7izayssanne ufaysizayssa gididi beettizayssi qoncekko

Ha misileza bollan taas beettishe dizay aaze gizayssa gidikkoaaho shaafay goggishe dees.ha aaho shaafazi keehi dariza wodenne kixxiza wode asi pinnenna.izi pinnonna gishi asanay pinnonna gishi oosettidayssi aaze gizayssa gidikko zokko geetettizayssi oosettidayssakko ha misilezi bessishe dizayssi.

Ha misileza ta be'ada ezganaw danddayiday aazee gozayssa gidikko issi adde dizayssi dees ha addeziizi ha addezi bena maatishe dees addezappe geddeguye baggara muuzettii woykko guuththa muuzetti dettes ha addezii izan eeqida biittazikka shuuchcha malizayssakko

amisiloza bolla beettishe taas deezay aazay gizayssa gidikko nam7u bessa dees ha nam7u bessaza giddon qasse aaho shaafay goggish dees ha nam7u bessazan issi bessaza baggan daro asati uddidin ekkidi he shaafaza be isho dizayssi qonce gididi beettishe dees

Ha misileza bolla beettizay aaze gidayssa gidikko issi aaho dembbazani dumma dumma maata qommoti deettes. Ha maata qommotikka booththan keshettidayssa matati de7shhin iza giddon issi eretona addey aaddhidi eqqidi dees. Izappe pude baggara qasse qorqqoron keexxettida keeththaykka bettishe de7ees.

hayssa misileza bolla biitti da7aze gides bidikko daro asati lanqera hamettishe deettes asata achchan qasse dumma dumma maatati melidaytinne cililidayti bettettes izeti hamettiza biittazikka shuchcha maliza biitta gidishin izatappe gede baggala qasse haaththe malizayssika goggish de'es

ha misilozappe tani beyidi erana dandayadame shoq aaza azatey gizayssa gidikko issi ade dizayssi nam7u kushe densyide haarwe7isho dees izi izan eqqo biittazikka haaththa masatiza biittakko gede baggan qasse mithati yafadan zeetettidayssi woykko puuteti diccishi de izayssikka qonce gididi bettees

ha misleza bolla ta biyushin beettisho deezay aaza gidayssa gidikko asati eqqidi deettes ha asatappe nam7u asati be kushe udummidi deettes sekayti qasse be ayfeza bollakka manaxire wothoytikka deettes iseti aazi beyizayssa gidikkoka eritibenna

Ashsha musileza bolla tani beishin giddora deizay aazay gizayssa gidekko shuchchara ginbettishe deeza bessay dees izappe bolla baggara qasse fude ogezappe bollara aaho bushe dees he busheza bolla dumma dumma mithan puretidi duge wodhdhidayti deettes.

ha misileza bollatani be ishentas beettiza aazay gidayssa gidikko asati eqili deettes haasatikka issoy issa beydi haasayishenne zoretihi deettes isetappe issineya macakko qasse issi addezibe kushedan pampa oykki dees

ha misileza bolla ta beishin issi naa dayssi dees hanazikka ziqqe giidi boykko bollidi aazi oothishedeza gizayssa gidikko shufota issi mashnera hara mashinerara gatethidi qachidi iza ziqqe giidi beishe dees izappe gede guye baggara qasse haaththa maliza biittati beettosonna

hayssa misiliza ta xeeliza wode tas beettishe dizayassi aazee gidikko shuchchara ooththettida ginbe gede aduqidi bizayssa bissis ha ginbezappe qasse garse baggara dumma numma biittati de7ishin bolla baggara qase aaho bosheti beettoosona

ha misilo zaata biishin taas beettishe deezay aazaa gizayssa gidikko daro worati woykko daro michati denbazan de7ettes ha mithata giddon qasse dalga ogey gede haho efizayssikka beettishe dees ha michatappe qasse duge baggara mitha puteti woykko ayfeti zeretidi dulizasoyka beettishe deees

hayssa misiliza bollata beishin dumma dumma bessatinne sooti beettosona he bessatappe giddozara shaafay goggish dees ha shaafazappe bolla baggara asati iza bollara pinniza woykko aadhdhiza zokkoy beettes ha zokkozappe ha baggara qasse dumma dumma shuchchara walakettida biittati beettosona

Ha misiliza bolla ta beishin taas beettida aaday gidayssa gidikko tumu maliza mithati deettees ha tumu maliza mithatappe giddora qasse aho woykko wolqama ogey woykko dalga ogey gede bizayssi beettes ha mi mithatappe gere baggara qasse dhoqa woykko wolqama mithatikka beettosonna.

kamesileza bolla beettisho dezay aazia gizayssa gidikko gede baggara daro asati de7ettes haasatappe pude baggara boshey beettes ha boshezappe qasse gassara dozorezi piittaza baasishenne ooththishe deizayssi qoncekko gede baggara qase shuchchara ginbettida keeththezikka deizayssi qonce didi beettisho deees

Ha misilezappe tani beada eranasu dandida mishsheyi aze gizayisa gidikko mizati be dizosani ichchidayisa beesesi ha mizatikka Soho medosa getetetesi mizatasikka malazi wanidayise gizayisa giddonikka boththaranbe kareththara walaketidayisa ha izeta bagara qase mashshinne shubora eqidayisi qonicce gididi beteteesi

Ha misilezappe ta beada eranas danddayiday soo medoosati beteetes ha soo medoosatape issi miiza daare be inxxarssa kare kessada be dirssaza bolla eqqada dawus.

Ha misilezza bola ta be7anas danda7iday azze gizaysa giko soo medosata woykko cacute getetes aza cacute gizaysa giko kuto cacute getetes ha cacutezas issi aya dizzara kaththa izetas imana gin ha cacuteti ayen sinthan ekidi ayo be7eshe dettes

Hayisan misilezan bola ta beishinni tasi betishe dizayi aze gizayisa gidikko bola bagara ahoni qoriqoroni keththetida kethayi deesi he keththaza giddoni mizati be mata mishshe diza ha mizatikka Soho medosa getetidi xesetisoona ha mizatappe issiniya zooada betawusi

H misileza bolla betishe dizay aaze gizaysa gidikon so medosatako . Izetika boora geteti xeysetetesi . Ha booratika issi boorazi Bula gidishn issi borzi qase zo'oko. Ha Bula boorazaska huphezi woyko kacezi keeh gitizaysa gidishni izaka huphezan woddoroy adhid woyko qachetid de'izaysa beses.

Ha misileza bolla thaani be7ishe thaas beethishe dizay aazee dizayssa gidikko so meedoosathi issipepe gididi ba dirssan diyaga bessees; ha so medoosathikka miiza geetheththi xeeseththes; ha mizathappe qassi issi miizziya ba doonaza dooyada qassi ha be inxxarssatha doona giddo qassi bessashe de7awus.

Ha misileza ta ezgidi xellishin betizay azee?gizayssa giddiko issi naa dizayssi soho meheta woyko soho medosata laggishe de'es.ha soho medosati onantte gizayssa giddiko deyshata gettetes ha deyshati bothanee karethati issi de'izayssi qoncce giddidi bettes.

Haysa misileza bolla betishe dizay aze gizaysa gidiko? Soo medosati beetettes. Ha soo medosatika Deeshsha geeteti xesetetetes. Ha Deeshshatika miththa bolla qashshetidayssi qonc'ekko. Ha miththazappe gede baggara qasse wora maliza miththati keehi daridi beetettes.

Ha misileza bolla ta be'ishin tas betishe dizay aze gizaysa gidiko issi bootha paray beetes. Ha parazasika goyinazi kehippe loo'esanne uffayisizaysakko. Gasoyika keehi isikezi dhishketidi de'es. Hara bagara qasse ganasodharanne ayifesodharaka isikezi de'in iza bollaka dumma dumma madabarati woykko kuntaletinne usheti qashetidays kehippe beetishe de'es.

Hasan misileza bollan ta be'ishin Aze betizay gizayssa gidiko issi na dizayssi be kalloza woyko be izara hemiza kaloza behashe bolla wothidi ha guye be'di micishe Des azi othize gizayssa gidiko so medosata lagishe Des ha so medosatika mizi getettes

Hayssa misileza bolla ta be'ishin de'izayssi aaze giza gidikko soo medosatappe issiniyokko. Izakka kutto geetetta xeysetawus. Nuusu aazi ooththazu gizayssa gidikko phuuphulle geetettizayssa nuusi muuruta immizarokko. Izakka miththata giddon aadhdha eqqada de'awus.

Haysso mishiloza bolla biittiza aaze gidasi gidikko aho dalga denbazani woykko ciliini ekkiza denbazan meheti hamotishe deettes ha mehetikka miizata woykko boorata geetettis eysetetes izatappe issi boradas kacezi kahi aduqida ekkiridayssakko gede baggara qasse aaho bosheykka beettes.

hamisilose bolla beettishi deizay aazuy gizayssa gidikko soo me dosati eqqizayssa bessis ha soo me dusati miizatanne deeshatakko hamizatappe qasse karetha miizeya bena yeerashe de7os hessafe gede baggara qass mithan gashettida kashoy beettishin giddon qasse asasoy woykko qoporu keeththey beettizayss qonca gididi beettes

Ha misilizappetay beedi etana dandayida miishati aazey gizayssa gidikko soome doosati bee dirisazani ichidi deettes ha soome doosatikka oonante gizayssa gidikko miiza geetetti xeeyseti ettes izatappe qasse ha guye baggara dumma dumma mashini deezayssi qonce gididi beettes.

Hayssa misiliza bolla ta be'ishin tas beettizay aaze gizayssa gidikko issi asa kushey dees. He asaza kushen qasse bulla gimoy dees. Kusheza bolla qasse nam'u kuttoppe beettiza muurutay dees. Ha murotaykka phuuphulle geetetti xeeysetees.

ha misilizappe tani beyidi eramizan dayida meshayaaze gizayssa gidikko soo meloossatakko ha soo meleossata ubbatasikka kaccezi keehi giti dibeettees izetikka ooneya gizayssa gidikko boorata geetettiza eshette ettees ha boratappe gede baggarakka izeta heem mishe woykko izeta laaggishu deeza asatikka beettishe deyettees

hayssa misileza bolla tay be7ishin taas beettishe de7izay aaze gizayssa gidikko soome doosati beettosona ha some doosatikka deshshata getetti deesetettes ha deyshshatappe issi deeshaya sheeshsha shiyashe dawus izatappe guye baggaga qasse issi naazi izeta laaggishe dees izatappe gede baggaga qasse buro keexishe deiza oykko keeththay buro keexxettishe kamettonna beettiza issi dees ha keeththayka mithappe keexxetti dees.

hamsiliza bolla biittishe dizayasaaze gizayssa gidikko daro meheti hee mettishe deezayssa bessees izetan qasse issi addezikka izeta laaggish dees hamehetikka harati dorsati faratinne dumma dumma miisati beettetes izetappe giddon qasse gede giste kathay beettishina gistezappe gede baggara asasoranne issi mithati aadhdhe issife deezayssa bessishe de'ees

Ha musuliza bolla ta beeshintas beettizaaze gizayssa gidikko miizaynne maray beettes ha miizaynne baray be medho na yelada woykko bena maliza maraza yelada yeerase dawus marazikka izo dhammishi deys nam'atikka masarakko.

Hashsha misiliza bolla beettiza aze gizayssa gidikko issi ade dizayssi nam'u hareta laaggishe dees haaretas izi giddon de ishin izaappe gede guye baggara qasse shuchchappe oosettida goykko ginben oosettida keeththati deettes hessafe qass gede baggara nam'u asati iqqi dishin he nam'u asatachin qasse kafo maliza sifirishe deees.

hamisileza bolla ta xeelliza wode taas beettizay aaze gizayssa gidikko soo meheta woykko soo me doossata geetettizaytappe issinetakko hessatikka aas geetettizo gizayssa gidikko mara woykko miiza na geetettes ha miiza naytikka masara gidizayssi qonce gididi beettees

hamisileza bulla ta beishin taas beetti hideza aazizi gizayssa gidikko issi addey dees he issi addezi qasse kushen xurqafe oykkidi he xurqafezera meehetan woykko nam7u boortan biittaza goyshi dees izi izi goyiza biittazi keehippe shuchcha malizayssakko

Ha misileza bolla ta esgilibeeshin taas beetti shede izay aaze gides gidikko soome doossatappe ishinozakko hessika mara geetettes ha marazikka keehi lo7izayssanne ufashisayssa gididii booththara karethara wala ka medho oykkidayssa gididii izas qasse haythezikka ekkidayssakko.

ha mishiliza bollo ta be'ishin taas beettishe deezae gizayssa gidikko kuttoppe beettiza moorutakko ha kuttoppe beettiza moorutazi phuphile geetetti xeeshetes ha phuphilezikka be deeththazan moykko izi hayqonna malanne izi meqonna mala nuniza woththiza sohokko izi dizayssazee

hashsha misiliza bolla ta beishin taas beettishe deezay aazay gizayssa gidikko dumma dumma kuttutappe nuni demmiza moorotakko hessika buphille geetetti xe eisettees ha buphilezikka meqonna malanne izi hayqqonna mala iza deeththazan deeththazan izeti wothidays qonca gididi beettishe dees

ha misilizappe tani be7idi erana dandayida miisha aze gidayssa ginqo soo medoosatakko ha so medoosati miizatinne marati issife gididi dirsazan qashettidi de7ettes izataska haythezan luketidi luketidi izata worqe malizayssi aadhdhidi de7ees.

ha misiliza bolla beettishu deze aaze gizayssa gidikko daro asatinne daro so meheti beettishe detettes ha asatikka bena bootha may7ora maydi eqqidayssa gidishin meheti qasse oona geetettizo gizayssa gidikko dorsata getettes ha dorsata giddon qasse dumma dumma dharfotikka beettishe deees

hayssa misiliza bollata be ishin taas beettizay aaze gideyssa gidikko kuttoppe nun demmiza moorotakko ha kuttoppe nun demmiza moorotazi meqena mala iza sohozan iyoykko izi uttizasoni woththida hessika aazi geetettize uphile geetetti xeyssettees

ha misiliza bolla ta be ishin taas qonce gididi beettezay aasaz gizayssa gidikko somme doosati de7ettes ha soome doosatikka issiniya miiza gidishin sekara qasse iza naya woykko mara geetettawus izatappeka qasse ha baggara mitha eqqidayssi dees pude baggara qasse shuchchaykka issi bolla koletidide izayssi beettees

ha msileza bolla beettisho deezay aazay gizayssa gidikko dumma dumma soome duosati beettosina asoome duosatikka oonanta geetettizo gizayssa gidikko mihiza geetetti f eeseti ettis hamihzataska malazi waaanidayssa gizayssi gidikko masaray dees boothay dees karefthara boothara walakay dees izetappe gede baggara qorqoron keexettida keeththazikka ahotidi beettisho de ees

hamsiluzo bolla taas betifi deezay aaze gizayssa gidikko soome doosatappe issinozakko ha soome doosatikka oona geetettizo gizayssa gidikko kutto geetetti xeesetetes ha kuttoti qanoos bubule immizaytakko izata tabbeishini daro kuttoti issi bolla cugan cugan gididi woykko mashettidi katha mishe deizayssa bessishe deees

Haysa misilleta ta bei'shin tas betishe dizaysi aze giko, namu'ayeti eqidi dettes,ha namu'ayeti a bei'di micishe detes, azi ootishshe micido gidiko? be sinththan algaza bolla donoza shishi woththidi iza ufayi'tishenne micishe dettes.

Hamisileza bolla beettifidezay aazaya gizayssa gidikko dumma dumma goshshancha asati eqqidayssa bessees. Ha goshshancha asati aaza oykkido gizayssa gidikko issinozi mith oykkides sekayti qasse be kushe uddummedikka be kusheka fiddisidi deezayti deettes. Izetappe gede guye baggazaara qasse dumma dumma gita mithati deezayssi qonc'e gididi bettishe deees.

hayssa misileze bolla biittaza aaza gizayssa gidikko nam7u asati bettetis ha nam7u asatappe issi addezi be kusheta pude bolla ooththidi biittaza be ishe dees qasse issi naya benaaza ba7ada eqqadus aasa giddon eqqido gizayssa gidikko yafadan toketida maataza giddon de7ettees

hassami siliza bewidi izaappetani ezgidida esgidappe gul qasse erana dandayida meshay aazayo gidayssa gidikko dumma dumma mitha footeti nu deren deettes e mitha footetappey sinozi abkado puote geetettes ha abkado fuotezikka bexe asazan aadhdhidi aadhdhidi eqqidayssi qoncekko

hamusileza bolla tabi ishintowas beikkizay aazo gizayssa gidikko issi asa kushe dizayssi deys ha kusheza bolla qasse bangay dees ha bangazi ba gafezara issade dizayssi kusheza bolla wothidayssi qanco gidi beetteys habangazi kanos keehi immiza go7a immiza kaththa qommotappe issi yozakko

Ha misiloza bolla beettish dezayaze gizayssa gidikko daro asati shiqirdeezayssa bessees ha asatappe ha baggata qasse mitha pinon demmiza katha ayfeti issipfe shiqiddeettees ha katha ayfeykka afkadu geetetti xeeyssettees hafkaduzappe gede baggata qasse dumma dumma keeththe tikka issipe deezayssi qonceko.

hoyssa misilize bolla biittizay aazo gizayssa gidikko issiyade dizayssi muuze ayfeza pude bolla beishe dees ha muuze ayfezi woykko banche geetettizayssazi keehippe gita ayfe ayfedayssakko iza bollara qasse booththa miisheykka dees ha muzesikka ziqqi giidi deishepfeittizayssi qoncekko

ha misiliza bolla taybe7ishin taas beettisho dezay aaze gizayssa gidikko issi addey dees haddizi aaze ooththuza gizayssa gidikko gasheza bukkidi bude carko bolla yeggishe dees aazasi yeggishe gizayssa gidikko ayfezinne gafezi shagettana mala ooththishe deees

ha misuleze bolla beettishu deezay aaziza gizayssa gidikko daro asati goshsha biittanna hametishu deeizayssa bisses ha goshsha biittazan woykko goshshanchati katha zeriza biittazan deishin ha kaththazikka badala geetetti xeessettes ha badalazappepenne asazappe gede baggara qasse uuthatinne dumma dumma mithati ekkidayssa bissishi deees

Homisilezappe tani biudi7es gana dandayida miishati deettes ha mishatikka buxara kamettida woykko woyshara kamettida keeththati deettes guuthati izetappe gede baggara dembazan dumma dumma mithati deettes ha mithatappe bolla baggara qasse aaho zumaykka beettizayssi qonceko.

ha musiloza bolla taas beettishe deezay aaziya gizayssa gidikko daro asati yeggidi deettes ha asatikka issoy issoy be hupheza bolla qoofe woththida ha qoofe woththida asatikka mitha puuteza oykkidi tokka na efishe deettes ha mithazaka aasaza giddon izati yeggida efishe woykko afkado puoteza efishe dizayssi qonce gididi bettishe deees

hayssa misilezo bollota biishin taas beettishe deza aaze gizayssa gidikko dumma dumma nu dere mithappe beettiza katha qomoti de7osona ha katha qomotappe issinozi badala geetette xayssettes ha badalazas ayfezi mitha bollakkeysuditi dide izayssi qonce gididibeettes

ha mishiliza ta bi ishin taas beettizay aazey gizayssa gidikko galga kaththay woykko aho kaththay issi dembazan dees he kathayka giste geetitti xeeyssettees he gisteza giddon qasse wolqama woykko darsha mitha eqqidees he mithayka keehi wolqama woykko gita mithakko

Ha missilaza beidi tani errana dandaiday mishshey aaze giizayssa giidikko soho meddosatinne nam'u addeti eqqidayssi bettes ha soho meddosatikka haaretta gettetishin ha harrettappe issi haarrezi sakettidayssa malin issi adde diizayssazi iiza narppe woykko iiza akkamana giidi eqqishe iiza beishe de'ess.

Haysa misileza bolla bettishe dizay aze gizaysa gidiko daro mizari aho denbazan mata mishe desi izetappe gede bagara qase gitta mithatinne asati eqi dizaysi betes

Haysa mesileza bolla tasi betishe dizay aze gizaysa gidikon cilila dembayi desi, he cilila demibazani asati eqidi detesi, ha asatappe guutha Nazi kanazasi qodheza oykin issi adezi qase kanaza narpe cadishe Desi, kanazaska duunayi diyeti Desi,gede bagaraka bootha kana issi adezi oykidi de'es.

ha misileza bolla tabishi tas beettisho deeza aazo gidayssa gidikko soome doosatinne asati issi bolla gidii de7oyssi beettes ha some doosatikka oonanta gizayssa gidikko deeshsha geetetti xaysettetes isetappe ha baggara issi addezinna issi deeshshaya qonce gididi beettetes

ha misiliza bollata biishin taas beettifidezay aaze gizayssa gidikko asati shiiqida ekkida haasatappe issi addezi pampa oykkides aazi beezo gizayssa gidikko heedzdzu asati issi deeshiyo oykkidetes ha hedzdzu asatappe issi addezi qasse meeta haakimikko izikka caddishe deezayssi qonci didi beetishe dees goye baggara qasse kameyka beettishe de ees

Ha misilizappe tani beyidi erana dandayida miishati aazay gizayssa gidikko asatinne meeti deyoosono ha asati aazay gizayssa gidikko mehy saketin izeta makamizaytakko meetiyay saketin izata narfe cadananne izata dhalana giidi izata gidduniidi izeti eqqidayti qoncekko ha meeti miizatinne boorati issipe giidi ichidaytinne eqqidayti de'ettes.

ha misileza tani beyishin tas beettishe deezay aaza gizayssa gidikko soome doossati isipe gididi deettes ha soome doosatappe nam7ati karetha gidishin sekatikka zo7okko izatikka oone gizayssa gidikko miizati maratinne boorati issi bolla deettes hara baggara qas asati izetara eqqidi deettes

kamusiloso bolla ta xeeliza wode taas beettiho dezay aazey gizayssa gidikko meheti izharsaketiza wodenne meeti daro waayettiza wode izan ehidi akansiza sohokko ha meetikka kuttoti farati dumma dumma some dosati izan akamettiza sohoy beettees

hayssa misileza bullata beeshintaas beettishe deza aaze gizayssa gidikko daro asati sipe kiribe dezayssa bessees haasati aaze oththizo gizayssa gidikko hareta narfec addishe de hettes ha narfe haratikka so meloosa geetetti xeesetti daytakko izatas medhozikka bolla gidishin izatappe haakimezi qasse booththa may7oma7ides

Hayssa misileza bolla beetti shu dezay aazey gizayssa gidikko soo me doosa gide xeeshettidayti deettes ha soome loosatikka oonante gizayssa gidikko miizata geetetti s eeshetetes hammizatappe issi miizey qasse kaceza keehi gitidi beetti shu detes hammizataska kaceza dumma dumma wodore qahetidayssa misiles izata giddon qasse issi miizaya keehi bottsa miziekko.

Hoyssa misiloze bolla beettishe deezay aazay gizayssa gidikko soome doosati dalga biittazan woykko dalga denbazan xililo maataza misho deettes a soomeheti oonante gizayssa gidikko marati miizatinne bootati gididi deettes izataka heemmishe woykko laaggisho deeza asatikka izetara deettes.

Hayssa musilizo bollo tabbe ishun taas beettishu deza aaza gijayssa gidikko issiyaddeynne issi faray beettees he farazi tabe ishin bollakko hupheza bolla qasse issikaynne gannaza bolla issike dezayssi qonco gidi beettees

Famisiloza bolla beettishu dezay aaze gizayssa gidikko miiza woykko miiza naati shiiqidi deettes ha miza naatikka mara geetetti xeyseteettes ha malatikka bullati woykko mente malizayti issippe gididi issi bolla shiiqidi eqqidi deettes iste ta sintezan ka mithay deeizayssi qoncekko.

homusi deze bolla tabu7i shuntas beettazay aaza gizayssa gidikko nam7u asatinne hissi soo medoosa dizaara beettawas ha nam7u asatappe hissinozi qasse soo medoosays duunaza oykkisho dees ha medoosayakka deesha geetetta xeysettawas

hamusilizo bolla tabi7i shintas beettizay aazdie gizayssa gidikko nam7u asatinne issi soome doosay beettes ha nam7u asatappe issi addezi e-amedoossa qoodheza qachidi oykki dishin issi addezi qasse narfeza izo caddana gidi gede baggara eqqidi deezayssi qoanca gididi bettishe deees

hayssa misileza bolla beettizay aaza gizayssa gidikko soo medossatinne asati issippe gididi eqqidayssi beettees ha soo medoosatappe hareti parati baquloti gididayti beettishin eytappe qasse issi harey saketin issi naadizaara izo oychidi iza aawaza oychidi qodimaga shiishashe de7awus.

Ha missileza bolla tay be'shshin tassi bettizay aaze gidayssa gidiko wora medossatappe issinozako hessika aazi gettetize giizayssa giidiko wora kana gettetidi xeyssetesi ha wora kanazi asa saxiza wode asa bolla iitta metto ehizayssako woyko iitta do'akko.

Ha misileza bolla be'ishinni tas bettizay azee gizayssa gidikko dalgga heerara woykko dalgga dembazani wooeaedosay dees ha woora medosaykka keehippe wolqqama medosa dizayssakko hissikka aygi xeysettize gizayssa gidikko danggarssa getteetes ha danggarssay uubba doattaskka bolla gididayssa hikuwas bolla adhizayssakko

Ha misile bolloa beeththishe dizay aazee dizeyssa gidikko worakanay beeththees; ha worakanay be hayththaza dhoqu ooththizi essizi qassi doonazikka kareththakko; iskka goynaza bolla dumma dumma isikethi beeththoosona; izikka dumma dumma maatha bakka cililo maathatha giddon eqqidaysi qonccekoo.

Hayisan misile bolla betizayisi aze giyaba gidiko wora medosatupe isinozi hesika aze giyaba gidiko demba hare gidika xesetes izetika eqiza bitazi woyiko dembazi botha matayi dizayisa izetika medhozi masarako hesa gusayoka botharanne karethara walaka medho gusako

hamisuliza bitane beidi erana dandayida miishay woykko aaza azatte gizayssa gidikko wora meduwesatakko ha wora me duwosatikka dembare geetetti xeysseteetees ha dembaratikka karetharanne booththara walaketida medho oykkida woykko masaramedho oykkidaytakko

hayssa misileza bolla tabeishontas beettishi dezey aaze gizayssa gidikko oyddu worama doosati beettosana ha wuddu worame doosotappe nam7atikka be duunaza doydi deettes izetikka aazi geetetti su gizayssa gidikko godare geetetti xeesetetes ha godarotikka asa naanne dumma lumma meeta maana dandayiza worama do7atappe hissinokko

Ha misileza bolla ta beettishin wora me doosatappe issino gidoyssazi beettees ha wora me doosatappe issino gidoyssazi babbisizayshanne kayso bizayssa masatidi ziqqi gidi hamotishe dees hessika worakkana geetetti xayisettees

hamisileza bolla ta beishin taas beettizay aazay gidayssa gidikko wolqama kafoy hamitishe dees ha kafozaska toozi keehi ordidi ekkishin bolla baggara qasse qeefetikka karethakko duunazakka doydi qoodhezikka keehi gitidayssa gidishin ha beyishe dees

hayssa siloso bullo taas brittisho dezay aaza gizayssa gidikko worame doosatappe issi noozakko hamedoosayakka be duunaza do7ada woykko awa izo aawind oge hametasho dezayssi qonce gibibeettes izakka wora kana geetetta xeeysettawus

Hamisiloza bollo taas bitishu dezoy aazay gizayssa gidikko wora me duussatappe issinozakko hissika maahe geetetti xeyssetes hamahikka nu dere gaammo asa giddon keehi ba bisizayssanne wolqama do7akko hissika gaammofe gathshara deizayssakko

hayssa misiloza ta ceeli shintas beettizay aazey gizayssa gidikko bissi kanadizayssi beettees ha kanazikka ase malizayssaqo ase malidi saaxineza bolla keydi ha be ishe dees kanazikka aazas hayssa saaxineza bolla keede gizayssa gidikko gaasozikka eretibenna

ha msileza bolla beetti shu dezay aazay gidasha gidikko wora medosatappe issinozakko ha wora medossatappe issinozi wolqama medossa geetetti eretes hessika gaammokko izappe gede baggara qasse dumma dumma mithatinne worati worko he gaammoz aqiza bessati beettosona

ha misaleza bolla taas beettisho diizay aaze gizayssa gidikko daro wora medosati issife gudodi dembaza deezayssa bessis izi tikka deeza biittazi woykko maatazi cililanne bootha maalati issipe deettes izi tikka azi geetetti zo gizayssa gidikko denbahare geetetti zaysetteettes izataska malazi aazeme dho gizayssa gidikko booththaanne karethera woykko masaramedhoko

hashsha misileza bolla beettishe deeza aaziya gizayssa gidikko nam7u kafoti beettosonna ha nam7u kafotikka dumma dumma woykko gita maatata giddon eqqida ha kafotaska toozi adoqidi ekkees izetaska malazi katethara booththara gidishin qoodhezinne duunazike hippe gitidi ekkizaytakko

Tasha mishileza bollatay xeellisho das beetishe deezay azzay gizayssa gidikko wora woykko wulqama medoosa geetettizaytappe issinozako hissika wora medoosa bindon moodetizayssakko oona geetetta gizayssa gidikko gaammo geetettizaysi deettes namu gammotikka issi pekdi dinametishe deettes intappe gede bolla baggara aaho woray beettizayssi qoncekko

Ha misileza bolla taas beettisho deezay aazde gidayssa gidikko wora medosa geetettizayssatappe issi noosakko hessia aazdi geetettiza gidayssa gidikko maahe geetettiz a issettees ha mahe zikka cililo maatazan woykko cililo biittadan gede be ishe deizayssi qance gididi beettisho deees.

hamisiloza bolla taas beettisho deezay aazie gizayssa gidikko wora medoosatappe issinozakko hayssika keehi ba bisizayssanne keehi yayisiza medoosa qomotappe issinokko aazi geetettize gizayssa gidikko maahe geetetti xeesettes izan izi eqqida maatati keehi melidi deezayssa bessishe dees

ha misilizappe tay beidi ezgana dandayida miisheti aaze gizayssa gidikko mithati deettes he mithata garsiyen qasse gede baggara dumma dumma medoosati hamotishe deettes issi edde dizayssi gede qasse he meheta woykko mithata mala tishe ha beidi deees